Mupikicha urikukombidza kuti pane vana vari kuchikoro vari kuchikoro chesekondari. Saka vana ava vakagara vakasiyana kuti vasikana vari pavo, vakomana vari pavo. Mudzidzisi wavo ndiye arikufamba, arikuratidza kuti arikuvapa mabhuku.